Idan ana amfani da access to specialist a bayanin lafiya fassarar da tafi dace wa itace samun damar ganin kwararrun likitoci ko samun sauƙin kaiwa ga kwararrun likitoci idan ana ƙoƙarin nuna sauƙi ko ingancin service misali suna bada damar ganin kwararrun likitoci irinsu sau cikin sauri da sauƙi muna samar da sau sauƙin ganin kwararrun likitoci cikin gaggawa ga fassarar access to specialise a cikin yanayin lafiyar daya dace samun damar zuwa kwararre ko samun damar zuwa kwararren likita idan kana magana ne akan likitoci da yawa zaka is zaka iya cewa samun damar zuwa ga kwararrun likitoci misali muna samar da damar muna samar da damar ganib kwararrun likitoci idan ana amfani da access to specialist a bayanin lafiya fassarar da tafi dacewa itace samun damar ganin kwararrun likitoci ko samun sauƙin kaiwa ga kwararrun likitoci idan ana ƙoƙari nuna sauƙin ko ingancin sarvice misali muna bada damar ganin kwararrun likitoci cikin sauri da sauƙi muna samar da sauƙin ganin kwararrun likitoci cikin gaggawa ga fassarar access to spi specialist a cikin yanayin lafiyar daya dace samun damar zuwa ga kwararre ko samun damar zuwa kwararren likita idan kana magana ne akan likitoci da yawa zaka iya cewa samun damar zuwa ga kwararrun likitoci misalai muna samar da ganin muna samar da damar gain kwararrun likitoci fassarar specialist a cikin yananyin lafiya yana da ya dace samun damar zuwa ga kwararren ko samun damar zuwa kwararun likita idan kana magane akan likitoci da yawa zaka iya cewa samu damar zuwa ga kwararrun likitoci misali muna samar da damar ganin kwararrun likitoci

Hidimar motar ɗaukar maras sa lafiya muna samar da hidimar motar ɗaukar maras sa lafiya wato ambulance domin taimakawa wajan gaggauta kai maras sa lafiya ko wa'yanda suak samu rauni zuwa asibiti cikin lokaci wannan services ɗin yana da matuƙar mahimmanci musamman a lokacin gaggawa ko hatsari abubuwan da muke bayarwa sun haɗa da motoci masu kayan aikin lafiya na zamani ma'aikatan jinya masu kwarewa amsar kira cikin gaggawa kowanne lokaci kai marassa lafiya daga gida zuwa asibiti ko daga asibiti zuwa wani meyasa zaka zaɓe mu amsa kira cikin mituna kulawa mai inganci a hanya services mai sauƙin samu da arha bayani akan ambulance hidimar motar ɗaukar maras sa lafiya muna samar da hidimar motar ɗaukar maras sa lafiya wato ambulance domin taimakawa wajan gaggauta kai maras sa lafiya ko wa'yanda suka sami rauni zuwa asibiti cikin lokaci wannan sabis ɗin yana da matuƙar mahimmanci musamman a lokacin gaggawa ko hatsari abubuwan da muke bayarwa su haɗa da motoci masu kayan aiki motoci masu kayan aikin lafiya na zamani ma'aikatan jinya masu kwarewa amsa kira cikin gaggawa kowanne lokaci kai marassa lafiya daga gida zuwa asibiti ko daga asibiti zuwa wani meyesa ka zaɓe mu amsar amsar kira a cikin mintuna kulawa mai inganci a hanya services mai sauƙi gara arha hidimar motar ɗaukar marassa lafiya, muna samar da hidima motar ɗaukar marassa lafiya wato Ambulance domin taimakawa wajan gaggauta kai marassa lafiya ko waɗanda suka sami rauni zuwa asibiti cikin lokaci, wannan services ɗin yana da matuƙar mahimmanci musamman a lokacin gaggawa ko hatsari

Kulawar lafiya ga mata masu juna biyu kulawar lafiyar mata masu juna biyu muhimmin ɓangare ne na lafiya wanda ke taimakawa wajan tabbatar da cewa uwa da jariri suna cikin ƙoshin lafiya tun kafin haihuwa me ake yi a lokacin kulawar kulawar awan ciki duba lafiyar uwa da jariri akai akai samun shawarwari daga kwararrun ma'aikatan lafiya gwaje-gwaje dan gano matsaloli da ka iya tazo wa karɓar rigakafi da magunguna masu kyau koyar da uwa yadda zata kula da kanta da jariri amfanin kulawar awan ciki kare mace daga haɗiren dake tattare da juna biyu samar da tsari mai kyau na haihuwa haɗe mace da haɗa mace da likitoci da jami'an jinya masu kula da haihuwa koyar da dubarun shayarwa da kulawa da jariri kulawar lafiya ga mata masu juna biyu kulawar lafiyar mata masu juna biyu mahimmin ɓangare ne na lafiya wanda ke taiamakawa wajan juna biyu um lafiya wanda ke taiamakawa wajan tabbatar da cewa uwa da jariri suna cikin ƙoshin lafiya tun kafin haihuwa me ake yi a lokacin kulawar awan ciki duba lafiyar uwa da jariri akai akai samun shawarwari daga kwararrun ma'aikatan lafiya gwaje-gwaje dan gano matsalolin da ka iya tasowa karɓar rigakafi da magunguna masu kyau koyar da uwa yadda zata kula da kanta da jariri amfanin kulawar awo kare mace daga haɗuran dake tattare da juna biyu samar da tsari mai kyau da haihuwa haɗa mace da likitoci da jami'an jinya masu kulawa da haihuwa da nau'ikan abinci kala-kala wanda zai bata kariya daga ita har jariri da ƙarin lafiya a tattare dasu kulawar lafiya ga mata masu juna biyu, kulawar lafiyar mata masu juna biyu muhimmin ɓangarene na lafiya wanda ke taimakawa wajan tabbatar da cewa uwa da jariri suna cikin ƙoshin lafiya tun kafin haihuwa.

Cikakken bayani akan anti akan awan ciki ga iyaye mata kulawar lafiya ga mata masu juna biyu kulawar awan ciki savice ne na lafiya da ake bai da ake baiwa mata masu juna biyu domin tabbatar da lafiyar uwa da jariri kafin haihuwa wannan kulawa tana da matuƙar mahimmanci ga laiyar mace da kuma cigaban jariri a ciki abubuwan dake kunshe da kulawar awan ciki duba lafiyar mace da cigaban jariri lokaci lokaci gwaje- gwaje na jini fitsari da jinin jariri rigakafi da magungunan da suka dace shawarwari can abinci mai gina jiki da rayuwa mai kyau horarwa kan yadda za'a shayar da jariri da kula da lafiyar sa shirin haihuwa da abinda za'a yi ida lokacin yayi ƙa'idodin kulawar awan ciki taimakawa um taikama wajan haka matsaloli a lokacin juna biyu da haihuwa ganowa da magance matsaloli tunda wuri koyar da mace abinda ya kamata ta sani game da haihuwa da jaririnta rage haɗarin mutuwa ko wata matsala ga uwa ko jariri kulawar awn ciki na na lafiya da ake baiwa mata masu juna biyu domin tabbatar da lafiyar uwa da jaririn kafin haihuwa wannan kulawa tana da matuƙar mahimmanci ga lafiyar mace da kuma cigaban jariri a ciki abubuwan dake kunshe d kulawar awan ciki duba lafiyar mace cigaban jariri lokaci- lokaci gwaje-gwaje na jini fitsari d jinin jariri rigakafi da magungunan da suka dace shawarwari kan abinci mai gina jiki da rayuwa mai kyau horarwa kan yadda za'a shayar da jariri da kula da lafiyar sa shirin haihuwa da abinda ya za'a yi idan lokacin yayi ƙa'idojin kulawar awan ciki taimakawa wajan hana matsaloli a lokacin juna biyu da haihuwa ganowa da magance matsaloli tunda wuri tunda wuri koyar da mace abinda yakamata su sani game da haihuwa da jaririnta, raje haɗari mutuwa ko wata matsala ga uwa ko jariri.

Magungunan da ke kashe kwayoyin cuta Antibiotics magunguna ne da ake amfani dasu wajan kashe ko hana yaɗuwar kwayoyin cuta a jikin mutum ana amfani dasu don warkar da cututtuka kamar su mura mai tsanani ciwon maƙogaro cututtukan fata da ciwon ciki da dai sauransu idan kwayoyin cuta ne suka haddasa su muhimmim abubuwa game da wannan magani antibiotics baya kashe kwayar cuta irin ta virus kamar mura ko COVID- nineteen dole ne a sha su bisa umarnin likita rashin amfani dasu yadda ya kamata na iya jawo ƙarfin jiki ga maganin kar a sha su idan ba'a tabbatar da cuta daga bacteria ba yadda ake amfani dasu da kyau yakam ka kammala dukan kwanakin da aka rubuta koda kuwa ka warke kada ka raba magani da wani kada aka ajjiye magani da baka gama ba domin amfani a gaba ba tare da izini ba magungunan dake kashe kwayoyin cuta antibiotis magunguna ne da ake amfani dasu wajan kashe ko hana yaɗuwar kwayoyin cuta a jikin mutum, an amfani dasu dan wwarkar da cututtuka kamar su mura mai tsanani ciwon makogaro cututukan um fata da ciwon\ ciki da dai sauransu idan kwayo cuta ne suka haddasa su mahimman abubuwa game da antibiotics baya kashe kyawon cuta irin ta virus kuma kamar su mura, kamar mura ko COVID nineteen dole ne a shasu bisa umarnin likita rashin amfani dasu yadda yakamata na iya jawo ƙarfin jiki ga maganin kar a sha idan ba'a tabbatar da cuta daga bacteria ba yadda ake amfani dasu da kyau ka kammala dukan kwanakin da aka rubuta koda kuma ka, ka ka warke kada ka raba maganin da wani kaga ka ajjiye maganin] baka yadda yay yake amfani dasu mai kyau ka kammala dukan kwanakin da aka rubuta, ko da kuwa ka warke, kaga ka raba maganin da wani kaga ka ajjiye maganin da baka gama ba domin amfani a gaba ta tare da izini ba

abincin da ya dace da lafiya shi irin abincin dake ɗauke da dukkanin sinadarai masu gina jiki da jikin ɗan adam ke buƙata domin yayi aiki yadda ya kamata. ga sinadarai guda bakwai da ya kamata ya kasance a cikin abicin mu kullun na ɗaya sinadarin kuzari suke ba jiki kuzari misali shinkafa, doya, buredi, masara, tuwo da sauran su na biyu sindarain gina jiki suke taimakawa wajen girma da gyaran sassan misali nama, kifi, wake, kwai, madara na uku mai da kitse suna suna ba jiki kuzari kuma suna taimakawa wajen narkar da wasu sinadarai misali manja, man gyaɗa, man zaitun na huɗu sinadarai masu karfafa garkuwar jiki sunada suna taimakawa wajen kare jiki daga cututtuka ana samunsu daga kayan lambu da ƴaƴan itatuwa. misali karas, gwanda, ayaba, mangwaro. na biyar sinadarai masu taimakawa jiki suna da matuƙar amfani ga ƙashi haƙora da jini misali kalshiam daga madara gishiri, gyaɗa, kifi na shida ruwa jiki na buƙatar ruwa domin narkar da abinci zubar da zubar da gaɓoɓi da kuma sanyaya jiki a sha ruwa sosai kullun gwani yana taimakawa wajen narkar da abinci da hana kumburin ciki ana samunta daga hatsi ganyayyaki da ƴaƴan itatuwa misalin abinci mai kyau safe shinkafa da wake da ayaba da ruwa. Rana tuwon masara da miyar kuka da kifi da lemu. Yamma dankalin turawa da kwai da salad da ruwa. sinadarin kuzari suke ba jiki kuzari misali shinkafa, diya, buredi, masara, tuwon masara tuwo da sauran su. sinadarin gina jiki suke taimakawa wajen girma da gyara sassan jiki misali nama kifi wake kwai madara mai da kitse suna suna ba jiki kuzari kuma suna taimakawa wajen narkar da wasu sinadarai misali manja man gyaɗa man zai.

daidaita abinci a kowane lokaci daidaita abinci a kowane lokaci yadda ake daidaita abinci a kowane rab na ɗaya rabin faran a cika da ganyayyaki da ƴaƴan itatuwa kamar ogun daddawa kabewa karas lemu ayaba mangwaro waɗannan suke ba jiki kariya da garkuwa daga cututtuka ha biyu kashi ɗaya cikin huɗu shinkafa tuwo doya garin masara dankalin turawa suke ba jiki kuzari kashi ɗaya cikin huɗu na faranti abincin gina jiki wake kifi nama kwai madara suke taimakawa wajen girma da gyaran jiki na huɗu a kara da a kara ɗan mai kaɗan mai kyau man gyaɗa man zaitun amma kada ayi yayi yawa domin yana da nauyi a sha ruwa mai tsafta ko ruwan lemu na gaske a guji lemun roba mai yawan sikari. misalin abinci mai ɗanɗano tuwo da miyar kuka kifi ko wake ɗanyan kabewa ko ogun a gefe da ayaba da ruwa yanda ake daidaita abinci a kowane lokaci rabin faranti a cika da ganyayyaki da ƴaƴan itatuwa kamar ogun daddawa kabewa karas lemu ayaba mangwaro waɗannan suke ba jiki kariya da garkuwa da cututtuka kashi ɗaya cikin huɗu na faranti abincin kuzari shinkafa tuwo doya garin masara dankalin turawa suke ba jiki kuzari da ƙarfi na uku kashi ɗaya cikin huɗu na faranti abincin gina jiki wake kifi nama kwai madara suke taimakawa wajen girma da gyaran jiki na huɗu aka kara ɗan mai kaɗan mai kyau man gyaɗa man zaitun amma kada ayi yayi yawa domin kitse nada nauyi na biyar asha ruwa mai tsafta ko ruwan lemu na gaske a guji lemun roba mai yawan sikari isalin abincin mai ɗanɗano tuwo da miyar kuka tuwo da miyar kuka kifi ko wake ganyan kabewa ko ogun agefe ɗaya ba da.

bandeji ɗaure rauni bandeji na nufin amfani da da zani ko bandejin don rufe rauni tallafawa sassan jiki ko dakatar da zubar jini nau'o'on ɗaure rauni na ɗaya zagaye ana nannaɗe bandeji a zagaye a jikin rauni ana amfani dashi a wurare kamar wuya, wuyan hannu, yatsa, ko wuyar ƙafa zagaye da hawa zagaye na biyu zagaye da hawa ana zagayen ana zagaya bandeji daga ƙasa zuwa sama a siffar jujjuyawa ana amfani dashi a hannu ko ƙafa ko masu tsayi na uku siffar ta suffar takwas ana amfani da bandeji a siffar lamba takwas misali wajen gwiwa ko idon ƙafa. yana amfani wajen tallafa tallafa ga motsin gado gadon gwiwa ko idon ƙafa. na huɗu maimaici ana amfani dashi wajen rufe yatsu ko kai bandeji yana komawa gaba da baya a jikin rauni. Na biyar dutse ko siffar triangle ana amfani da guntun zani mai siffar kusurwoyi uku yana da amfani wajen tallafa hannu ɗauri ɗaurin rauni ko toshe jini. abubuwan da za'a kula dasu yayin ɗaure rauni tabbatar tabbatar tabbatar bandeji baya matsi jiki sosai kar abar bandeji yayi laushi sosai harya zame duba ko jinin jiki ba tsaya ba misali yatsa baiyi shuɗi ba tsaftace tsaftace raunin kafin ɗaurewa bandeji na nufin amfani da zani ko bandeji ko rufe rauni tallafawa sassan jiki ko dakatar da zuban jini nau'o'in ɗaure rauni za na ɗaya zagaye na biyu zagaye da hawa na uku sifar takwas na huɗu maimaici na biyar dutse ko siffar triangle wa'innan sune abubuwan da ake amfani dashi wurin ɗaure.

jerin matsaloli da ke hana samun sabbin hanyoyin tsara iyali na ɗaya rashin ilimi da sanin hanya mutane da dama basu da isashshen bayani game da hanyoyin samun tsarin iyali ko inda zasu same su na biyu al'adu da addini wasu al'umma suna hana amfani da tsarin iyali saboda dalilai na al'ada ko wani adadi ko addini na uku rashin kuɗi ko tsadar sabis ko da akwai sabis tsadar kuɗin magani sufari da ko kayan kariya na iya hana mutane amfani da su nisan asibitoci da rashin isa ga sabis wani lokaci cibiyoyin lafiya suna nisa sosai daga mutane musamman a yankunan karkara ko kuma suna da ƙarancin lokutan aiki na biyar matsalolin tsarin kiwon lafiya rashin kayan aiki rashin ishashshun ma'aikata ko kuma ko kuma mummunan hali daga masu bada sabis na iya hana mutane zuwa na shida um bambancin jinsi da rashin yarda daga ma'aurata wasu mata na buƙatar izini daga mazajen su kafin suyi amfani da tsarin iyali kuma suna iya jin tsoron cin zarafi ko saɓani da miji na bakwai kunya da tsoron hukunci daga jama'a mutani musamman matasa ko marasa aure suna iya jin kunya ko tsoron abinda za'a ce idan sunje neman sabis na shida dokoki da manufofin da ke takura wasu ƙasashe ko yan um yankuna yankuna da na dokokin da ke hana matasa ko marassa aure samun kayan tsarin iyali ƙarya da tsoron matsalolin lafiya, kariya da tsoron matsalolin lafiya, wani lokaci ana yaɗa jita-jitan cewa tsari iyali yana haddasa rashin haihuwa cututtuka da wasu matsaloli hakan yana sa mutane jin tsoro rashin fahimtar harshe da matsalar sa sadarwa idan sabis baya gudana da harshen da mutane ke fahimta ko kuma bayani yana da wahalar ganewa ze iya hana mutane ƙarya da tsoron matsaloli wani lokacin ma ana yaɗa jita-jitan cewa tsarin iyali yana haddasa rashin haihuwa cututtuka ko wasu matsaloli hakan yana sa mutane jin tsoro na goma rashin fahimtar harshe da matsalar sadarwa idan sabis ɗin baya gudana da harshen da mutane ke fahimta ko kuma bayanin yana da wahalar ganewa ze iya hana mutane cin

ciwon nono na nufin irin ciwon da ke faruwa idan ƙwayoyin cikin nonon sun fara girma ba bisa ƙa'ida ba kuma suna iya zuwa wasu sassan jiki ga bayanin sa a sauƙaƙe menene ciwon nono ciwon nono ciwo ne da ke faruwa a ƙwayoyin nono yakan faruwa akan mata amma maza ma na iya kamuwa da shi ko da yake da wuya alamu tumbi ko kumburi a nono ko a kasan ko a ƙasan sauyin girma ko siffar nono fitar ruwa daga nono wanda ba nono ba musamman me jini fatar nono tana yi kamar fata na lemu fitar nono ko ƙaiƙayi abubuwan da ke ƙara um haɗari tarin tarihin ciwon nono a cikin iyali zama mace da tsufa sauyin ƙwayoyin halitta kamar PRCA one da PRCA two shan barasa shan barasa nauyi me yawa rashin yin rashin yin motsa jiki fara al'ada da wuri ko ƙarewa da wuri rashin haihuwa ko haihuwa da da jinkiri hanyoyin gane shi gwajin nono da hannu um hoton ciki na nono ɗaukar ƙaramin samfarin nama dan gwadawa magani tiyata, cire tumbi ko nonon gaba ɗaya amfani da hasken X-ray don kashe ƙwayoyin ciwon amfani da magunguna masu ƙarfi don kashe ciwon hana hormones da ke temaka wa ciwon girma maganin da ke kai tsaye ga ƙwayoyin ciwon kariyar farko yin motsa jiki akai -akai, rage shan barasa, rage ƙiba sosai, yin gwajin nono na duba lafiya da wuri mutane mutane masu haɗari na iya yin shawara da likita game da matakin kariya kamar cire nono ko amfani da magani mahimman um muhimmin bayani ciwon nono yana warkewa da kyau idan an gano shi da wuri yin duba yin duba kai da kaiwa asibiti na iya ceto rai na iya muhimmin bayani ciwon nono yana warkewa da kyau idan an gano shi da wuri yin duba kai da kaiwa asibiti da kaiwa asibiti

ajiye nono uwa da aka fitar, yana da matuƙar mahimmanci domin kiyaye lafiyar jariri da kuma kare abinci daga ɓaci ga bayani a sauƙaƙe yadda ake ajiye nonon uwa na ɗaya abubuwan da ake buƙata tsabtataccen roba ko kwalbar ajiye ajiyar nonon kwalaben da za'a rufe iya rufewa da kyau ko jakunkuna musamman na ajiyar nono alamar kwanan wata da lokacin akan kwalba ko jaka na biyu ajiye a ɗaki ana iya barin nonon da aka fitar a cikin ɗaki me sanyi har zuwa awa huɗu zuwa shida idan ɗakin ya huce idan ɗaki yayi zafi sosai an fi son amfani da nonon cikin awa huɗu ko a sa shi cikin fridge na uku ajiye a fridge a cikin fridge me zafi ko ƙasa ana iya adana nonon har zuwa kwana huɗu a saka su nonon a ciki ba ƙofa na firijin ba domin ƙofa tana karɓan sanyi sauyin zafi na huɗu ajiye a freezer idan ana idan ana ijiye a cikin freezer me kyau nonon na iya ɗaukar har zuwa wata shida zuwa wata kamar kullum ana son amfani da nonon da wuri-wuri fiye da jiran shekaru na biyar hanyoyin tsaye da lafiya a rubuta ranar da aka fitar da nonon a jikin kwalba ko jaka kafin a ajiye kada a cika kwalbar sosai domin nonon ze faɗaɗa idan ya daskare kar a dafa ɗanɗana nonon a cikin microwave damin hakan na iya lala sinadaran kariya a ciki a zuba ruwa me ɗumi a cikin kwanon domin ɗumama nonon da aka daskarar a hankali yanda ake cire nonon daga freezer a cire shi daga freezer zuwa firiji na awa ɗaya na awa na awa da na awa da yawa ko a jiƙa jakar kwalbar ko a jiƙa jakar kwalbar ruwa me um a cikin ruwa me ɗumi ba ruwa me zafi sosai ba, muhimman bayani idan nono ya kasance a waje, kada a sake mayar da shi cikin firij ɗin idan nonon ya canza ƙamshi ko launi kada a ba jariri yi amfani da tsabta wajen fitar da ajiyan nono yana da hana cuta da cututtuka shiga

hanyoyin cin abinci lafiya da arha na ɗaya shirya shirya tsaf kafin siyayya yi jeren abubuwan da kake buƙata kafin ka fita ka bi lissafi kar ka da ka tsaya abinda ba'a shirya ba kayi abinci masu sauƙi da amfani da yawa wake, dawa shinkafa. garin alkama suna da lafiya kuma suna ciyawa da ganyayyaki kamar alayyahu ogun da daddawa suna da arha da lafiya amfani da ƴan kayan lambu da lokacin sayan kayan lambu sayan kayan lambu a lokacin da suke yawanci suna da rahusa kuma sabo za'a iya siyan su da yawa a busar da su ko dafa su domin ajiya tayi tsaf da aka adana irin su wake lentils dawa shinkafa suna da tsada me sauƙi kuma suna da yawa guji abinci me shirye-shirye kayan gwangwani abinci da aka riga aka dafa suna da tsada da kuma rashin lafiya cikakken abinci da sauƙi ka haɗa abubuwa kamar wake da shinkafa ko oat da madara suna da gina jiki kuma suna ɗaukar lokaci me tsawo kafin yunwa ta dawo fa'idantar da abinci da aka rage farashi sayan kayan lambu ko ƴaƴan itace da aka rage farashi musamman idan za'a iya amfani da su nan da nan ko a daskare su na takwas dafawa da girki da da kanka lokacin da ka dafa gida zaka iya za ka iya sarrafa sinadarai kuma rage amfani da mai sukari da gishiri misali abinci me sauƙi da lafiya tuwo da miyan ganye oat da madara da fruit wake da shinkafa da ɗan kayan lambu salad me sauƙi da wake ko tuna ƙosai ko kunun gyaɗa ko kunun tsamiya muhimmin bayani muhimmin bayani cin abincin lafiya ba wai yana nufin se kayi amfani da kuɗi me yawa ba yana buƙatar shiri da sanin abinda yana buƙatar shiri um yana buƙatar shiri da sanin abinda za'a fifita

ciwo da yake ci gaba har na tsawon lokaci fiye da watanni uku zuwa shida ko da bayan rauni ko cuta ta warke ga alamomi a sauƙaƙe alamomi na ɗaya ciwo da baya mutuwa ciwon da yake cigaba kullum ko yana dawowa lokaci-lokaci yana iya zama kauri ko um ƙauri kuna ƙauri ƙuna yanka ko cakuɗaɗɗen ciwo na biyu gajiya sosai yawan jin gajiya ko da bayan hutu saboda ciwo yana hana mutum yin barci da kyau na uku matsalar barci wahala wajen samun barci ko da yawa farkawa cikin dare saboda ciwo na huɗu canjin yanayi jin baki jin baƙin ciki damuwa ko ɓacin rai saboda ciwo marar iyaka rashin ƙarfi da rauni wani lokaci ɓangare da ke ciwo yana rage ƙarfi ko motsi kumburi ko taɓa gurin yana ƙara ciwo yawan jin zafi ko rashin jin zafi a wuri da aka taɓa matsalar tunani wahala wajen mayar da hankali yin tunani ko tuna abubuwa saboda gajiya da ciwo rashin ƙoshin lafiya mutum yana samun ƙarancin kuzari don motsa jiki ko yin aiki saboda ciwo na din-din-din muhimmin bayani ciwo marar ba lallai se yana da se ya bayyana ba ta waje ba wani lokacin mutum yana ji amma ba'a gani yana buƙatar kulawa ta musamman da hanyoyin jiya daban-daban kamar magunguna motsa jiki da kariya a hankali da kariya a hankali canjin yanayi jin baƙin ciki, damuwa ko ɓacin rai saboda ciwo marar iyaka rashin ƙarfi da rauni wani lokacin ɓangare da ke ciwon yana rage ƙarfi ko motsi kumburi ko taɓa gurin yana ƙara ciwo yawan jin zafi ko rashin jin daɗi a wurin da aka taɓa matsalar tunani, wahala wajen mayar da hankali yin tunani ko tuna abubuwa saboda gajiya da ciwo na shida, rashin ƙoshin lafiya mutum yana samun um ƙarancin kuzari dan motsa jiki ko yin aiki saboda ciwon na din-din-din muhimmin bayani ba lallai se yana bayyana a waje ba wani lokaci mutum yana ji amma ba'a gani

asibitoci ƙanana ko cibiyoyin lafiiya suna wuraren da ake zuwa don samun kulawar lafiya cikin sauƙi da sauri ba tare da kwana a asibiti ba ga sauƙaƙe ga sauƙaƙƙen bayani menene shi menene ƙananun asibitoci ko cibiyoyin lafiya wuri ne da ake bayar da kulawar lafiya kamar dubawa gwaje-gwaje shan magani, rigakafi da ƙananun tiyata ana iya samun likitoci nurse nurse da wasu um ma'aikatan lafiya a ciki nau'o'in clinic um na ɗaya asibitin gaba ɗaya suna kula da dukkanin matsalolin lafiya na yau da kullum sanyi zazzaɓi ciwon kai duba ciki da sauran su na musamman na biyu na musamman wuri dake kula da um clinic dake kula da takamaiman matsaloli kamar ciwon zu ciya, ciwon ido ciwon haƙori ciwon ƙashi na uku lafiyar uwa da jariri cibiyoyi na musamman dan kula da masu ciki, jarirai da rigakafin yara na huɗu tsarin iyali wurin wuraren da ke bada shawara da kayan hana haihuwa na biyar rigakafi wuraren da ake yi wa yara da manya rigakafi na shida gaggawa, wuraren da ake karɓan marasa lafiya cikin gaggawa kafin a kai su babban asibiti idan ya zama dole abubuwa da ake yi a ciki tuka rubuta magani yin allura da rigakafi ƙananun tiyata kamar cire ɗinki gyara rauni bayar da shawaran lafiya muhimmin bayani a yawancin lokuta ziyarar clinic na da sau na da sauri kuma baya buƙatar tsayawa dogon lokaci suna da temakon clinic suna clinic suna temakawa wajen rage cunkoso a manyan asibitoci asibitin gaba ɗaya nau'o'in clinic asibiti gaba ɗaya na biyu na musamman na uku lafiyar uwa da jariri na huɗu wurin tsarin iyali na biyar rigakafi na shida gaggawa abubuwan da um akeyi dubawa da tantance cututtuka rubuta magani, yin allura da rigakafi da dai sauran su

ciwon sanyi wata ƙaramar cuta ce dake kama numfashi hanci, maƙogaro da kuma ƙirji wanda yawanci ƙwayoyin cuta ke haddasawa ga bayani a sauƙaƙe menene ciwon sanyi ciwon sanyi cuta ce da ake yawan samu musamman a lokutan huturu ko lokacin da yanayi ya canza ana kamuwa da shi ta hanyar shaƙar is ka dake ɗauke da ƙwayoyin cuta ko ta taba abu ko taɓa abubuwa masu ɗauke da cutar alamomin cutar sanyi hanci yana zubar da ruwa hanci ya toshe ciwon maƙogaro tari me ruwa sauran alamomi kamar jin kasala da gajiya yin zazzaɓi kaɗan hawaye daga ido ƙaiƙayi a maƙogaro ko kunne yanda ake um kare kai kare kan sa wanke hannu akai-akai da sabulu gujewa um shaƙar iska ko kusanci da me ciwon sanyi rufe baki da hanci lokacin atishawa ko tari cin abinci me gina jiki domin ƙarfafa garkuwar jiki magani da kula da kai shan ruwa me yawa shan ruwa mai yawa fita sosai shan magunguna masu rage ciwo da sauƙaƙeƙƙen kamar paracetamol da decongestant shan ruwa me ɗumi kamar shayi ko kunun zafi yana temakawa maƙogaro lura ciwon sanyi yawanci yana warkewa da kansa cikin kwanaki bakwai zuwa goma idan ciwon ya tsananta kamar tari me jini ko wahalar numfashi ya dace a tuntuɓi likita ciwon sanyi wata ƙaramar cuta da ce da ke amfani ta kama numfashi, hanci, maƙogaro da kuma ƙirji yanda yawanci ƙwayoyin cutar ke haddasa ga bayani a sauƙaƙe menene ciwon sanyi, ciwon sanyi cuta ce da ke yawan samun musamman a lokacin hunturu ko lokacin da yanayi ya canza ana kamuwa da shi ta hanyar shaƙar iska dake ɗauke da ƙwayoyin cuta ko um taɓa abubuwa masu ɗauke da cutar um alamomin um alamomin ciwon sanyi hanci yana zubar da ruwa hanci ya toshe ciwon maƙogaro tari me ruwa sauran alamomi kamar jin kasala da gajiya jin zazzaɓi kaɗan hawaye daga ido ƙaiƙayi a maƙogaro ko kunne yadda ake kare kan sa wanke hannu akai-akai da sabulu guje wa shaƙar iska ko kusanci da me ciwon sanyi rufe baki da hanci lokacin atishawa ko tari

shirin kai tallafi koyar da kai zuwa cikin al'umma sune shirye-shiryen da ake yi domin temakawa mutane a cikin al'umma ta hanyar ilimantarwa lafiya ko tallafi ga sauƙaƙƙen bayani menene shirin da shirin da ƙungiya shiri ne da ƙungiya, gwamnati ko cibiyar lafiya ke yi domin zuwa cikin al'umma su bada ilimi temako ko kula da lafiya ga mutane da basu da sauƙin zuwa asibiti da basu da sauƙin zuwa asibiti ko samun wata hidima da kan su nau'ikan wannan shirye-shiryen na ɗaya shirye-shiryen lafiya rigakafi duba lafiyar ido hanta da lafiya gaba ɗaya wayar da kan jama'a kan cututtuka kamar zazzaɓin cizon sauro HIV and AID da um kamar zazzaɓin cizon sauro ciwo me karya garkuwar jiki da sauran da cutukan zuciya wayar da kai akan tsabtace muhalli temaka wajen koyar da tsabtar ruwa, abinci da wurin zama shirye-shiryen ilimi koyar da yara da manya karatu da rubutu bayar da ilimi kan kiwon lafiya da lafiya ta jiki da ƙwaƙwalwa temakon gaggawa raba kayan agaji lokacin bala'o'i kamar ambaliya ko ko fari tallafin iyali da mace temakawa mata masu juna biyu mata marasa galihu da iyalan da ke cikin matsin tattalin arziƙi muhimmin manufofin wannan ƙungiya, inganta lafiya da rayuwar mutane rage yaɗuwar cututtuka temakawa masu ƙaramin ƙarfi inganta ilimi da wayar da kai gina kyakkyawar al'umma me fahimtar juna da temakekeniya misalan aiki jirgin lafiya jirgin lafiya da ke zuwa ƙauyuka don allurar rigakafi ƙugiya da taron wayar da kai akan amfanin shayar da jariri raba sabulun tsabta da wayar da kai akan amfani da ban ɗaki me tsabta muhimmin bayani shirye-shiryen suna buƙatar haɗin gwiwa da jagorancin jama'a domin su yi tasiri shirye-shiryen outreach suna buƙatar haɗin gwiwa da jagorancin jama'a domin suy suyi tasiri sosai da sosai muhimman bayani shirye-shiryen outreach suna buƙatar haɗin gwiwa da jagorancin jama'a domin suyi tasiri na sosai da sosai

tallafin al'umma don lafiyar ƙwaƙwalwa yana nufin temakon da al'umma ke bayar wa domin kula da lafiyar tunani da jin daɗin mutane ga sauƙaƙeƙƙen bayani menene tallafin al'umma don lafiyar ƙwaƙwalwa yana nufin hanyoyin da al'umma ke amfani da su domin temakawa mutanen da ke fama da matsalolin tunani kamar damuwa baƙin ciki ko tashin hankali temako na iya zama ta hanyar magana ƙungiyoyi goyon baya ilimi ko samun damar zuwa wuraren kulawar lafiya hanyoyi da al'umma zata iya temakawa ƙirƙira ƙirƙirar ƙungiyoyin tattaunawa mutane da ke da irin irin matsalolin su haɗu su raba su raba labaran su temakawa juna wayar da kai akan tafiyar tunani shirya taruka horo da wa'azi domin wargaza ƙyamar masu fama da matsalolin ƙwaƙwalwa temakawa temakawa da jin ƙai sauraron juna ba tare da tsangwama ko sukar mutum ba koyar da jagorancin al'umma koyar da malamai shugabanni shugabannin addini da ƙungiyoyi yadda zasu gane matsalar ƙwaƙwalwa da kuma temakawa kawo sauƙin samun kula kamar da hanya me sauƙi domin kai mutane samar da hanya me sauƙi domin kai mutane zuwa cibiyoyin lafiya da ƙwaƙwalwa inganta muhalli me goyon baya gina al'umma dake sakar ƙarfafa mutunci temako da fahimta ga juna muhimman manufofi rage nauyin da mutane ke ji ɗau rage nauyin da mutane ke ji su ɗauka shi kaɗai temakawa wajen hana matsalar tunani ya tsananta ƙarfafa mutane nemi temaka da wuri gina al'umma me cike da tausayi da kulawa muhimmin bayani lafiyar tunani tana da muhimmanci kamar lafiyar jiki goyon bayan al'umma yana da matuƙar tasiri wajen murmurewa daga matsalolin ƙwaƙwalwa kawo kawo sauƙin samun kula samar da hanya me sauƙi domin kai mutane zuwa cibiyoyin lafiya na ƙwaƙwalwa inganta muhalli me goyon baya, gina al'umma ake ƙarfafa mutunci temako da fahimtar ga juna muhimin manufofi muhimman manufofi, rage nauyi da mutane ke ji su ɗauka shi kaɗai temakawa wajen hana matsalar tunani ta tsananta ƙarfafa mutane su nemi temako da wuri gina al'umma me cike da tausayi da kulawa

ilimi cikakke akan um al'amuran jima'i yana nufin koyar da matasa da manyan manya duka muhimman abubuwan da suka shafi jima'i kiwon lafiya, dangantaka da amfani kare kai ga sauƙaƙƙen bayani menene ilimin cikakke akan al'amuran jima'i ilimi ne da ake koya wa mutane game da jima'i cikin gaskiya da ilimi ba tare tsoro ko kunya ba yana haɗa yana haɗa da bayanai bayani akan tunani dangantaka lafiya jima'i da alhakin dake tattare da hulɗa jima'i abubuwan da ake koyarwa cikin comprehensive sexual ed na ɗaya sanin jiki ɗan Adam yadda jiki ke aiki cigaba da canjin jiki a lokacin balaga ilimi akan hana haihuwa bayani akan hanyoyin kare ciki da cututtuka kariya daga cutar jima'i ta yadda ake kare kai daga kamuwa da cututtuka da ake da ake ɗauka ta jima'i kamar ciwo me karya garkuwar jiki dangantaka me ƙoshin lafiya koyi yadda koyi yadda ake gina dangantaka bisa girmamawa da yarda ilimi akan yarda fahimtar cewa ana buƙatar yarda daga dukkan ɓangarori kafin hulɗar jima'i lafiyar tunani da jima'i yadda jima'i da da dangantaka ke shafar tunani da jin daɗi gudanar da matsin lamba yadda za'a iya fuskantar matsin lamba daga abokai ko jama'a haƙƙin lafiya da kare kai fahimtar cewa kowa na da haƙƙin kare lafiyar sa da da mutuncin sa amfanin um ilimin jima'i rage yawan um rage yawan ciki marar shiri kare mutane daga kamuwa da cututtukar jima'i kowa ya koya wa matasa yadda zasu yanke shawara me kyau da sanin makamar kai rage jin zarafi da amfani da ƙarfi wajen hulɗar jima'i muhimmin bayani ilimin jima'i be ƙarfafa mutane su yi jima;i ba se dai yana temaka mu su su yanke shawara me kyau da lafiya yana buƙatar a koyar da shi cikin mutunci gaskiya da dacewa da shekarun masu sauraro um yana buƙatar a koyar da shi cikin mutunci gaskiya da dacewa da shekarun masu sauraro

hanyoyin jimrewa da matsaloli sune dabaru ko hanyoyin da mutum ke amfani da su domin ya shawo kan damuwa, ciwo, baƙin ciki ko wata matsala ta rayuwa ga sauƙaƙƙen bayani menene um hanyoyin jimrewa da matsaloli sune dabaru da temako da mutum ke amfani da su domin rage matsin lamba damuwa ko ko sauraron su su kawo da su dawo da natsuwa da kwanciyar hankali nau'o nau'o'in hanyoyin jimrewa da matsaloli na ɗaya na gari neman temako, magana da abokan iyali ko temako neman hutu, yin hutu ko fita don huta hutar da kai wasanni da motsa jiki kamar tafiya, gudu ko wasan motsa jiki addu'a ko neman kwanciyar hankali ta hanyar addu'a ko shaƙatawa rubuce-rubuce rubuta abubuwan dake damun zuciyar zuciya domin sauƙaƙa su koyan sabbin dabaru kamar karatun littattafai ko koyon sabbin ƙwarewa sababbin ƙwarewa na biyu marar kyau sha magani ko giya amfani da abubuwa masu buga domin mantawa da damuwa ƙaurace wa matsala ƙin fuskantar matsala se ta ƙara tsananta zafin fushi ko cin zarafi fitar da damuwa ta hanyar bata wa wasu rai muhimmin muhimman nasihu don jimrewa ƙarfafa kai da yarda da cewa matsaloli ɓangare ne na rayuwa koyar yadda ake fiskantar matsala da neman mafita a hankali kula da lafiya ta jiki da ta tunani akai-akai muhimmin bayani zaɓar hanyoyi jimrewa masu kyau jimrewa masu kyau yana temakawa wajen samun sauƙi da ɗaurewar lafiyar jiki da ta tunani idan matsalar ta fi ƙarfin mutum yana da kyau ya nemi temakon ƙwararru muhimmin bayani zaɓar hanyoyi jimrewa masu kyau yana temakawa wajen samun sauƙi da ƙorewar lafiya jiki da tunani idan matsala tafi ƙarfin mutum yana da kyau a nemi tamako ƙwararru um idan matsala ta fi ƙarfin mutum yana da kyau a nemi temakon ƙwararru

jimrewa da nauyin kuɗin asibiti masu yawa yana nufin hanyoyin da mutum ze bi don rage wahala sarrafa biyan kuɗin jin jinya da aka tara ga sauƙaƙeƙƙen bayani hanyoyin jimrewa da nauyin kuɗin asibiti tattauna um tattauna da asibiti tattauna da asibiti nemi a yi mu ku rangwami ko a rage farashin magani da jinya tambaya ko suna da shirin biyan kuɗi a hankali neman temakon gaggawa a wasu wurare akwai tallafi daga gwamnati ko ƙungiyoyi masu zaman kan su da ke temakawa ma masu fama da kuɗin lafiya shirya biyan kuɗi kashi-kashi idan ba za'a biya iya biya gaba ɗaya ba a nemi a biya kaɗan ƙanana-ƙanana bisa yarjejeniya bincika ingancin lissafin kuɗi a tabbatar da cewa babu kuɗaɗen da aka ƙara ba tare da bayani ba ko kuskuren lissafi amfani da in shoran lafiya idan akwai inshoran lafiya a tuntuɓi kamfani su temaka wajen biyan wani ɓangare neman tallafin iyali da abokai ƙara samun tallafi da kusa da ku na iya temakawa wajen sauƙaƙa lamura neman sauran cibiyoyi masu arha idan ana da damar ci gaba da jinya a nemi asibitoci ko cibiyoyin lafiya masu sauƙin kuɗi muhimmin shawara kada a kada a ji kunyar neman temako ko tattaunawa da hukumomin lafiya yin shiru da wuri shiri da wuri na inshora ko adana kuɗi na gaggawa yana da matuƙar amfani muhimmin bayani muhimmin bayani jimrewa da nau yin kuɗi kuɗin asibiti yana buƙatar haƙuri da tsari da zarar an fuskanci matsala neman mafita cikin gaggawa yana sauƙaƙa nauyi da ze iya faruwa daga daga baya muhimmin shawara kada ka ji kunyar neman temako ko tattaunawa da hukumomin lafiya yin shiri da wuri na inshora ko adana kuɗi na gaggawa yana da matuƙar amfani muhimmin bayani jimrewa da nauyin kuɗin asibiti yana buƙatar haƙuri da tsari da zaran an fuskanci matsala neman mafita a cikin gaggawa yana sauƙaƙa nauyi da ze iya faruwa daga baya

kimar kuɗin ayyyukan lafiya yana nufin kuɗin da ake biya don samun jinya ko wasu ayyuka na lafiya ga sauƙaƙeƙƙen bayani menene kimar kuɗin ayyukan lafiya shine kuɗin da ake caji a asibiti likita ko cibiyar lafiya don ayyuka kamar duban lafiya gwaje-gwaje magunguna aikin tiyata haihuwa da kula da jarirai tsabtace haƙora da aikin haƙori abubuwan da ke iya tasiri akan farashi irin asibitin da aka je asibitocin gwamnati yawancin su kan fi sauƙin kuɗi fiye da na masu zaman kan su nau'in aikin lafiya gwaji ko magani me sauƙi yana da rahusa fiye da aiki irin na tiyata ƙasar da aka yi jinya farashin lafiya yana banbanta tsakanin ƙasa da ƙasa ko na tsakanin birane da ƙauyuka inshoran lafiya inshora na iya rage nauyin kuɗi da za'a biya kai tsaye matsayin matsayin gaggawa ayyuka ayyukan gaggawa suna yawan fin fiye da wanda aka tsara a gaba misalan misalan wannan tsari ganin likita ganin likita na iya zama daga dubu biyu zuwa dubu ishirin ko fiye aikin tiyata me sauƙi na iya kai dubu ɗari ko fiye, dangane da nau'in aikin haihuwa iya kai iya kai daga daga dubu talatin zuwa dubu ɗari biyar dangane da irin haihuwa da wurin magunguna farashin su yana sauyawa sosai bisa nau'in cuta da magani hanyoyin rage nauyin farashi amfani da asibitocin gwamnati ko ƙungiyoyi masu bada tallafi samun inshoran lafiya tambaya um tambaya farashi kafin a fara jinya domin samun tsari muhimmin bayani muhimmin bayani yana da kyau mutum ya san farashin ayyuka kafin karɓar su idan ze yu wasu asibitocin na bayar da sauƙi ko shirin biya kuɗi a hankali hanyoyin rage um nauyin farashi amfani da asibitocin gwamnati ko ƙungiyoyi masu bada tallafi samun inshoran lafiya tambayar farashi kafin a fara jinya domin samun tsari muhimmin bayani yana da kyau mutum ya san farashin ayyuka kafin karɓar sa kafin karɓar su idan ze yu wasu asibitocin na bada sauƙi ko shiri biya kuɗi a hankali

Tari yana nufin fitar da iska daga hanci ko baki da karfi domin tsaftace hanya ta numfashi dagaqurar ciki ko wani abu mai guba ga saukakakken bayani Menenen tari? Tari wata hanya ce da jikin mutum ke amfani da ita domin fitar da abubuwan da suka toshe hanyoyin numfashi. Yana iya zama me dan Yana iya zama yana iya zama me dan lokaci ko me daukan lokaci me tsaho Nau'ikan tari Tari me ruwa Tari me fitar da majina ko Kwari daga hanci ko makogwaro Tari mara ruwa Tari me wucewa BAya fitar da majina Abubuwan da ke haddasa tari Cututtukan sunyi kamar mura, ko zazzabin cizon sauro Ciwon makogwaro asthma iska ko kuma kura me yawa ciwon zuciya ko hawan jini cutar covid-19 ko wasu cututtuka masu nasaba da numfashi lokacin da ake buqatar ganin ikita: tari ya wuce makonni biyu. Tari me fitar a jini. Tari me tsaanin. Tari me tsanani tare da wahala k ciwon kirji Tari tare da zazzabi me tsanani ko rauni hanyoyin kulawa da tari shan ruwa dayawa domin sassauta makogwaro maganin tari idan ya dace Ruwan dumi mai zuma da lemon tsami shan turi domin bude hanyar numfashi kaucewa hayaki kura, da abubuwan dake tsanantar tari Muhimmin bayani amma idan ya dade ya zama me tsanani, yanada kyau a tuntubi yanada kyau a tuntubi likita A tuntubi likita abubuwan da ke haddasa tari cututtuka kamar mura ko zazzabin cizon sauro ciwon makogwaro asthma shan hayaki ko qura mai yawa ciwon zuciya ko hawan jini cutar covid 19. lokacin da ake buqatar gain likita tariya wuce makonni biyu Tari me fitar da jini Tari me tsanani tare da wahalar numfashi ko ciwo kirji tari Tare da zazzabi me tsanani ko rauni. Hanyoyin kulawa da tari: Shan ruwa me yawa Domin sassauta makogwaro Shan maganin tari idan ya dace. shan ruwan dumi mai zuma, da lemon tsami.